Abantu aha nkungu nana omu nyanja kandi hetoroirwe amaju nyamwingi aha mugongo aharimu ebizimbe ebiraingwa nana eby'ahansi.

Omwani mubisi guri omu ngaro kandi niho gwaruga kushoromwa gukiri mubisi munonga

Enjoki nyamwingi ziteekami aha kihuumi kyazo kandi omu rubaju hariho ebimuri nyamwingi bihetoreire.

Abantu bari omu maisho g'ebizimbe omu kishayi bajwire ebijwaro by'okuzanisa omupiira Kandi harimu omwe ajwire ebijwaro ebiri kwera.

Obushaho bwingi harimu obuhango nana oburinganiire nana obukye munonga obusibirwemu kandi bupakiirwemu amakara nana ebijwaro ebyanikirwe aha bwoma.

Abantu bana bari aha mutwe gw'enju eriyo neeyombekwa kandi bakwaitse embaaho barikuzishara kandi enyima yaho hariho enyanja y'amaizi.

Enyanja y'amaizi kandi na n'eiguru na n'ebicu ebirikwiragura omu mwanya.

Enkura ruhembe ziri omu irindiro ryaazo nizirya obunyaatsi Kandi ezindi zihumwireho Kandi hariho nana emiti.

Omwishiki ajwaire akatimba akaine erangi ya yeero hamwe nana omushaija ashutami aha kutebe aine ebi arikuteera omu maisho ge

Engaro z'omushaija nana ez'omukazi kandi bajwire empeta zaabo omu nkumu zaabo kandi omukazi ajwire n'eshaaha aha mukono gwe

Engaro ezimwe zirikukwata aha kacupa Kandi ezindi zitegireho kutangiriza ebirikuruga omu kacupa

Omushaija ashutami omu ryato aha nyanja akwaitse akooma ke naakwata ebyenyanja.

Empundu eshutami omu kishaka eine eki etaireho amaisho gaayo kandi eri yonka

Amaato gari aha nyanja hariho rimwe eriri omu maisho y'agandi rwagati aha nyanja.

Enjoki eriyo neeza kuteekama aha kimuri kandi hariho na n'ebindi ebimuri byona byine erangi eya buru.

Abantu omu meeri kandi hariho omushaija ariyo nariguriza omu diriisa y'emeeri kandi etsibirweho emiguha.

Enjoki erimu neturuura kuza kutekama aha kimuri kandi ekimuri nekya papo

Enjubu ibiri ziri omu maizi nizooga ,nizooga hamwe

Ebintu harimu obubaketi ebyeyerezo ebisiimura obutaasa, obutebe, obumeeza, zaburashi, nana ebindi bintu nyamwingi bya purasitika

Enjoki ziri omu burundo bubiri ziri hamwe kandi hariho n'ezindi eibiri ezibayo nizituruura kuzishanga.

Omwani ogushushubwire kandi gwanikirwe harimu nana engaro ezibayo nizigukyebera.

Omuntu ariyo nashaarura omuceeri omu kisharara aharimu amaizi.

Egaari y'omwika eri aha rukuuto rwaayo netambura kandi ni ningwa munonga kandi mpango.

Ente nyamwingi z'amahembe maraingwa, harimu ezirikwiragura n'eza kitaka kandi ziri omu faamu nizirya obunyatsi

Abakazi bashatu bari omu kahanda akakye akari omu famu Kandi ow'enyima akyikyiire omwaana. Babiri bajwire za gomosi Kandi ondijo ajwire ekiteteyi.

Abantu omu kishaayi barikuzaana baine omupiira kandi omu rubaju rwabo harimu nana emotoka ezipakingirwemu kandi hetoroirwe nana emiti.

Abaana babiri bekwatatsire aha mabega bariyo nibatambura hamwe omu ruguuto kandi omu rubaju rw'oruguuto harimu emiti.

Enjoki erimu neturuura kutekama aha kimuri kandi hariho nana ebindi ebimuri nyamwingi ebiri omu rangi eya bururu.

Ekimotoka kikozirwe omu biti kandi kiine n'amaziga gakyo enyima kiineho amadaara ag'okutemberaho orikuza kutahamu.

Amaizi gabayo nigatamburira omu enshozi Kandi giine amaani maingi gakutambura n'obwiira.

Omushaija ajwire akakookoro aha maisho ge nana zaagiravu omu ngaro ze ajwire n'akakofiira ayemereire aha rwigi

Abashaija babiri bari omu kuvuga egaari zaabo eibiri, ey'omu maisho eyekoreire emibiriti kandi neye nyuma eheekireho akadeeya.

Omushaija ashutami omu ryaato, aha mutwe gw'amaizi ,nashoha arikutamburiramu Kandi omurubaju harimu emigongo.

Enanansi, omuyembe, karoti, omucungwa, bitiruutu hamwe nana juyisi ezi barikwiha ezi barikukamuuramu.

Ekinyonyi kyemereire aha piki kandi kiine amapapa gareedi omutwe gwakyo nigwa buru kandi n'omunwa gwakyo nigwa buraaka

Obufuuha bubiri bushakiize ebinyaatsi Kandi bwiine ebisiika by'ebidongo n'enyima yabyo hariyo ebitokye nana emiti.